amno dumma asati hayssa goppishenne ufayetishe beessies hayssi kasseka ubbafi hissi miishia kushe bolla poqidosona hayssi kasseka aybeygikko gaame dunduza wolqidi guppishe beettosona

hayssan dumma dumma he hife lo7iza asati beettoosona ka dumma dumma cima aayetanni cima aawati beettosona he hife lo7iza gaamo dunguza ma7di e shikidi uttidi beettosona

maasati hayssan shiphidi baheera huxa oyqqi duphatikka basoppe hidi ba heera hayssadan geeshshin beettoso hayssa dan dubbas baheera geeshshidakko ayoonala le7ooshi

aha dumbasati hayssa gaamo woykko dorze kitekizason giidi hayssa mala asho moosona kaseka hara hara dhuyettizaabi deykkokka wiidi hiyoosone hayssa kaseka isi paalan jaadde hayssin wiidi hayssa

Unsan issi addey eqqidi beetteessa addey kasseka haybeyothi wiikko ayfe bullamana erewothidi istapfe qasseka guye baggara gedhizay hekka issotikka dunguza may7idi issife hiqqidi coogidi eqqidossana.

dumma dumma asati nam7u asati beettoosonna asati qasseka hiqqidi issi miisha aasayishe beettosona asayidape guye qasse ubbatikka shiiqidi issi miisha asatas odishin qasse issi addega

Ama dumma nayti hayssan giedi ka,ana mala hayssa mala keehippe lo,izasha izitas kawoy oochchides hayssi xeellishin naytas keehippe lo,izasha gilshin ubba nayti bidi hayssa giddo ka,anau.

hassan hedzdzu asati beettosona qaseka si guutha naykka beettes belshin si aayanne nam7u aaya nayta masatosona izatis miiqi beettosona qasse.

An jumma dumma s duus di tidistidi geettosana ista pekaseka heedzjati aan sinthen uttidosana atti ray yiti kasseka yaan zaaridi uttidoosana haysse happe qasse dawoti unguza maygokunas issi away

amma dumma aytinni gashe nayti hayssan beettosuna hayssati hara dereppe ha deren goodekidi gida asata masatosuna haybiskikko ubbatikka issi mara gido suna qasseka nayi

Adumma sati hayssen uchchidi beettefu haasati qasseka issi mana ooso ooththizasata gideshin filpatikka qasse hube bolla quuhaawethi gekkona izetappe qasse issi aaway kupe bolla qubawethidi beettus harati qasseka.

Tummasati hayssan iqqidi beettoosan hayssi qasseka aywe gikko gebeya maakele geefettizayssegidishin gubba asati hayssan dunguza may7di eqqidi beettoosan gubba asay keefippe meecettidinne ged7idi.

hayssa xellish mintoofite lo7iza nooshe asati ooththishe beettosana hayssi kasseka aybegikko ubbas asa hayssa shammano dandayanna asatas istidi immoosana hayssi qasseka aybeegikko izat immiza mushey aybe

Dumma dumma bolusati faysan maaraa uttidi beettosuna afoolizeti qasseka dhubbatikka issi mala marmalmayedi qasseka uttidi beettosuna istappe qasseka suntha baggara haaththey deess.

Naadu marasati hayssan wiqidi beettosona haasati qass addisawa waa giddon deiza asata giddusin maddisawa kantiba gelettiza macaafeppa izata giddo eqada issi miishie haasayisho beettas iza.

Dantohofikku supa raasatidi issi kofi qidef chilideehchesama haasati gasxeka ubbatu sibseba woykko shiiqo giigetti deessa itidoesana hayssatikka qasse hubeya bolla qooba wuthidosana qoodhaya bolla gaamo bingiza kawucthidi

Asati hayssan dishi xuuttidi beeto funa haasati qasseka istafe daroti qasse hube bolla qooba wuthidoosana hissafe guye qasse dunguza weekko gaame dunguza geetttidossa qoodhe bolla wothidi duwosana.

anasati hansenteettasun hayssafi xeelisin afa hijefettiza dere asata mohomefato sona heygis gikko ubbati huphe fixidinma qasseka gaabe may7odi amutosa wursa disha

Dumma duma sati haysan beettosona issi addenne issi macana macanaya qasseka xinqa keeththan ula baggara uttada beettasu qassekaadde nayi ha keedi eqqidi issi miishe kusheera oyqi

asati hayssan beettosonnaaasati qasseka ayweotosona giikko sissi keessa xeellishe beettosona haqeeththay qasse cinqara keexettida keeththe masafeexeppe attin hara muishara keesettida keetha gididan

Ina dummasati hayssin beekke hono nu qasse kufekka beettes hayssi xeelli shinke hippe ayfes lo'izan omakko hayssi midakko qasse hay wadan lo'anoo dandayizaakko coogudi xommuni

hayisi xeelishin issi cinqa keeththa gidishin ha cinqa keeththi qaseka asa meyti daana ko7itizayssa gidishin daroy wodi hayssi gabaretas biza keeththakko ha keeththay qaseka ubbasa

madummuro asati hayssan beettosuna awubba asatikka qase upha hubeera keetippe giita gidihin qasseka issinne si kanche huphay guutha dees izakka qasse guuthana gidida gish kanche

dumma dumma haasati hayssan piikosoma hasatikka qasse haybootizasata gikqo eqqidi hissi miishe wohesona isti qasseka ubbay udddu addi nayta gidishin cuquti haaththe kur eqqidoosona

issan dumma demme asati deeththosan hissi heedzdzu asata gidishin qasseka ha baggarakka uuddu asati mitosuna heedzdzafi qasseka duuthiza doogidi ittidi peeto demmeoson ha baggarakka de7izaage

Dimmasati hayssan shiiqidi yoetttesona ubbatikka qasse gaame dunguza may'di geettosona kasseka dunguza timayoppe aadidi kasseka hube bollakka wossi doosona macatikka dolsona addefikka doosona.

issan issi guutha addinay molo shichchishe geettes hamolo qasseka shichchida poduye dubbaassi maana koykko ekkide ekkidi maana dandaes hagutha nay qasseka hayssa mala7awo soorothi shinkehide

ussi linke piyiza xuufi oqqidi da7izayssa gudusne ha xuufe qasseka amarethu bidennan ingildetha fideys linkide gizayssanne diine gizayssa issefe hishudi pheqqidhes

dumma dummasati hayssan beetto kon aasafi qasseka ayzilekko ertiraawi tana sazen ammamati gees issi ertiraa gihbut gadire daiza guuthsa naay waandi haqqidakkon bessiizays

Ha dumma hasati hayssan beettoson haasati qasseka oonante giikko issi islame macasaya kushe bolla kihipela iza siqe oyqqada bettas harati qasseka haybe giikko issi addenanne haratikka bettosa.

hayssan keehid keehi cora asati shiikidi beetosana ha ubba asati qasseka izati kowaase xeellano shiikidi uttidoosona izitappe qasse giddo giddo baggan hasis miishiti doossana hayssi qa

ummasati hayssa mala ufe goochasana hayssi gasseka ayzo so pikko mabraato iitikkonne qaseka issi simisha ooththunan ixikko hayssa mala safi a7idi hayssa mala lo7aaththosana

Dumma du masafi hayssa giddon gelida puttanay dandagekkona hawylispikko hissen beettizeessi si oyde kanch woddin sioydy wolla qasseta hayssa beetti zamaay uttides hara asi gelikkokka iqo..

audumma asakizi hayssan bettikon hayssi zeebeyto bialistiri hayillxeqoan deememitastarabiza gudayo ciggizayssi xuufe amareturaya xaafe tiidi beettiza meesha gidishin hayssa qasseka hawaasa biittan dentiday

hayssi xeellisin aybakka mithay kawutu maataykka duunato qasseka issi asay ekkidi beettes kushera issi miisha pessishin hayssi qasseka aayweggikko asa naytas mabrati hayssa malan oothidi

dumma dummasati hayssi ayfa gidida kun oychoosana hayssi ayfe gikko hayssi maaburaate essisoppe harasees aaththa mala aaththana mala go7iza miisheddusune ubba derenka hayssa malay beettessa hessa

Dumma dumma asati hayssan ichidi beettosana baggati komputere oyqqunan telefona baggati qasse hasati odizayssa xaafishe komputere oyqqidi icidi maagosana heyssay qasseka ayfe gossarekko asati bira

Hayssi qasseka derese negeetettiza meisha iddees ubba asati issi meisha shammida guuye hayssa derese negeetettiza meisha eqonancshi bira moonna mala mukawe hayssa odides.

Zupmma duumhaasati haasse malakeethan diidi ma7u yeessana meessana dekoyi daquma maanawu kolkko haasse malakeethata giddan biidi gura ciggidappe guye dekoy daaquma oredi ubbazakka maanawu dana

Asati hayssan eqqidi beettosana istapu qasse daroti pollite tawikko kommandere haggidishin masatofana shin ipe attin haasati yunformi wa7i daageti tama eccishin gayssi haasata.

Geehipe he'uzashaa hayssa ceelihin hasseka hayssi issi issi deren beettiza miisha gidishin hayssi qasseka aybeegikko ubba hositale gida de'izayssako aybeegikko ambulan sifirettiza mishe gidishin

Du.mma dumma addeti heyssan hemustishinne baggati kasseka ekkidi xeellishin beettees ayssi qasseka makinay aybisi degikko issi zoon tamay eeththi daagisho hatama qasseka dhayssana woykko toyi issana.

Haysan daro asati luutto suna haysati issi soyon de7iza sata misato suna hehippe dhufayettiza issi subasata gidishin hayssati naaykkadees qasseka aayakka aawaykka ubbaykka yuusa.

hamarsati haassan yopdooson haasati durelisin chayna asata masaxosona qasseka izeti oethizay issime sheedes haasafi asati yidayssi issison tamay ilxida gisho atama toy issama biidi keessaa shiiqidi

mahasati hayssan utidi beetosanna issi aaway qasseka penge doyishin woykko wuula doyishin beettes gashshe naykka issi gashsh nay beettes isatappe qasse guye baggara poolistikka eqqidi beettosana.

dumma dumaasati hayssana itidi liiqosona faasati qasseka issife siiqidi utti day issi siiqo shiiqidi cugan cuban haasaya miisha deqiza bisha igdati yarhudi siiqidi uttidoosama

Tan dumma dumma asati shiicidi beettokonona issi keehippe lo7iza issi keessa gidusin keeththappe qasse guye baggara keehippe xeellana lo7iza qeeri loqomoy assan tuketidi beettees

Issi xeelisin qasseka hayde gikko daru paranjati eqqidi hayssan haasayisin beettees hayssan kasseka issi adde hata adde eqqidi izatara issi meeshi hasayife beettesi dubbatin ambasadera.

Ha dummarasati hayssa kheessa siedishin teehipele geetha yidi hayssa shobano koes fini gaxinta lixeel shizaaadan do'iza keetha gidonan dife do'iza keetha gedemman degidi qancha.

dumma dumma keessife o iza asati hayssan eqqidi beettofano asati qassheka dubbati keeseti lo7on lo7o maymayedi dubbati eqqidi issi aanun haasayiza nunsha hizgishe geettofano haasatika

Chi kei lo'iza feetha gidishin feeththappe qasse garsha wagqara ayfes jeellano kefitile iza cuuludoy yuttis hayssi awun diigikko hayssi seelufin atisa wagiddonde izayssa musati.

Amna dumma asaki heessa egeera hinmitosa haysatappe qasse hissi noe aranja hididu beettees aranja qasseka ubba habafekara isife hoometisin beettes heessa gishawu qasseka.

dumma para masatiza miishati hayssan beettosona guutha guutha para masatoson qasseka keeththadi xeellisin ayfes keehite godhiza keeththa gidishin ha keeththay qasse keehite

Haysanu issi addi okqidi beettes haadde qasseka tophiya woykko tophiya giddon ardizade gidishu issi miisha mayke oyqqidi haasayise beettes haadde qasseka ba mayo may7idayssi gaamo dunuuzara oosettidaaa.

hayssa keehipe lo7iza issi pooqe keethay beettes hoope keeththafe qasse sintha baggara keehipe lo7iza makina hemmutana mala pangisteweykko kawo ooththida ispalte geetetha oge beettes ayssi ceelli shinke

Imathati hayssan shiiqidi eqqidosona asati qassekka kushe bolla waraqata oykkidinne qassekka waraqite oykkonna coo gidi eqqidosona ubatikka ba qooriya bolla madaba geetetiza miishsha wottidosona.

Anaasati hayssi afegili oytima dambarefana hassi qasseka kelnechiyan migo ustalig dambeyetti amesha giddishin hayssas sinse qasseka etes haysi pabsiyeena kifetidi beessettesse

Ima dummasati pagoodey bolla dunbuzawochidi sadan ekkidi ubbasara haasayihinne qaseka seellishe bessees issi ayfe giikko ubbaasi ubbasara haasayana bessees diidayssadis

Dumma dumma addeti hayssan eqqidi beettosona kasseka addeti ufayishe doosona izatappe qasse gaarsa baggara keehidi cililido maatata asati gussidi kehfelo7esidi beettosona harati qassekabeegiko.

dumma dumma asati hayssan beettoysuna issiniya haakime gidishin issima qasseka banaara yaada hayssan ottada hakimera be koydayssa asayidinne qasseka shamisi bettesayssi

Inna dumma asay hayssan shiqidi ispetosinna hayssatappe giddon qasse nam7o hasati oyesko heezda asati kaynata gidishin atti laageti qasse dophi hasatakko kaynatinne qasseka ayssis dophi asati

Dumma dummasati hayssan geeqtefun haasati qasseka ubgati hissite hiidi heqqidossuna qasse kanammati issinaanne issi addinay issi waraqeta masitiza misha dukushoo bollan oyqqidi oqqidosana

Esen heedzdzu asti eqqidi beettosanna aheedzdzu astappe nam7ati si waraqe tamastifa meesha kushen oyqqidi eqqidosonna haray attidayss kasseka coogidi izatara eqqidi beettees ubba asti..

safi hayssan beettosana hayssi kasseka aybey gikko xeellishin oroo xeellishin haakimi kiitha masafis hassati ubbati ayssi asafa kintshana yidaasata gidano dandayosona kasseka harakka gidano dandaye

Dumma dumma pahzi missan eqqidi beetosnamaysati giita asata giddhishin dubbafikka iqidi beetoofun issi morakeeta porko serte keete menotizayssa koshe bolla oyqqiday dhisseka wanca.

dumma limo asati hayssa giddo killoosona hesse gasseka aybedikko asa nayti saketikko asa naytas xalle immana woykko ekkanau asati hayssa giddon gelosama hesse dedikko kilonice woykko hositali gidanodaa

hayssan essi issi adde naytinne qassika issiniya macanay hayssan eqqidi beetosona nam7ati waraqeta miisha kushera oyqqidayssa gidishin issi qassika coo gidi eqqi des qasseka macasiya.

isan dumma dumma cheetheti beette essana ha keeththafi kasseka hay bawothosna giikko aybas izatti keeqetida gidida kun hayssan bibeseya shubbaawa gisha dhogada hospitaaliye medhana geekko kilnika medhanawu hayssi yosaa

Nam'u deetto haasafi qasseka issi miishe weykko issi asafu hayssazan xeellisin duutus hayssi qasseka awun giikko hayssi woy kilimite giddon gidana dandayes woy qase hospitale giddon gidana dandaye

hayssan dumma duma gita hasatiris eqqidi haasawifen looptis ubbatikka qase gaame dunduzanne topphiya bandara iza bolla de7iza dumguza hissiquwe koda bolla hersidi eqqidi beltoosana asati

hawsan zeellishin nam7u hasati biittoosan haasati qassekassime macasa giddishin isse qassekaadde hayssi aleshabayzoptizaso yekko shamattizaso gidishin hayssa mala issi haakino eqqada dhali baylos

dumma dummasati hayssas dibeetokkona issi asay qasseka utti dideettela hayssi cogidu iitira ugigidesia hayssa giddora aaththee adhdhiza ogee kanche hayssa gishawo

dumma dumma asati hayssan eqqidi de7okkona hayssi issi ceega addey hayssan eqqidi kushe meecettishe beettees ha addey qasseka kushe meecetide herappe guye issi miisha wottees.

Masati hessan shiqidi si ay miickhidis yelano dandansan hayssi qasseka aza naytas ageetha dimmizassa gidishin hayssi baynna ageetha darana dandayenna issa gisho hayssa mala uxo

Dumma nam7u asati hayssan sintse baggara eqqidin beettosin histafe qase guye baggara issi cimaway eqqid beettes qasseka nam7ati issi malamayo may7idayssa gidisin issi addey qasse izetappe

Asati hayssi aywegus hayssan qasseka abareth xura saafeti da thufe hedufe micemeraya igzaabeer mefratino syizayssa giidishin ubba hasi haysi qasseka xeeludi hayssafe timirti ekkana koshshees

Dumma dumma asati ha okin homotishe beettees asati kasseka keeththay dees kinaykka dees asatikka beettosune yidofir attin ha wagey oosetti diyennan geggidishin imettana makinas deesse.

hessen biima dumma ateti eqqidi beetefana na7oldu7ade sa gidishin isse gasseka issoos issi miisha imishe beettees haarati gasseka couygidi aaxeelisi eqqido son dubbatikka isi malamayy may7 bookkona

Dumma du masati hayssi xeellishin ayba masati biidi wichosana gidoppe attin tani xeellishin ka hayssi ayba gididakko taas heretinna gidoppe attin issi away gelshi nu keeshe hinnibee

Ama dummarsati hayssan heqidi eqqidosono aasati qasseka kodhe bollan izi zaysse qo7a zaysse dongozan gidinka yekidi doessana qasseka hesatappe daaroti inginore ka fidishin hibbatikka eqqidi hissinien

dummasati hayssa jarkane giidi amarefewa xiifesun hayssi xeellisin keehite daro jarkanata geddishin jarkanuta qasseka iti zooppe arasuru issi makine caan di7esishe beette

aha dummasati hayssan shiicidi issife uttidi beettosona issi adde nay qasseka ha xeelishe beettes atti daageti qasseka coo uttidi be shiqo shiiqana mala eridi uttidossana ubbati

na dumma asati hayssan eqqidi beettoosona haasati qasika aybo hoththoosona diikko choogidi eqqidi izeeti ayba ezgizafidi dakkon erettenna shinfi attin issi miishe eqqidi ezgosona woykko xeellishe beettoosona

afe dabaasati hayssan iqili beetto suna haasati qasseka paggati dungusa mayidinni baggati gasseka tiloogidi iqqido suna hayssa gisha ubba asay qasseka hayssa giddun ubbaykka doonosa

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi beettosona. Asati qasseka daroti keeththappe lo'iza mayo mayidi issippe shiqidi ekki eqqidosona .Addeti abbasadere giza issa mayidosona qasseka etappe pooliseekka dees.

hessan kehippe daru dumma dummasati weqqidi pirtoosana izetikka qase daruti adde nayta gidishin gurthati kasseka madhanayta izitappi kase guye baggara taksi geetettizayssanne makina geetettiza

Dumma dummasati hayssan fikidi dduuteshen ubbatikka maarara aygis iccida akkon heretinasin ubbatti xeellishin mesharet limahate oote ooththizasata maasatuesana hessafe zie qasse qeemesxele gito.

Tani duma dummaasati duqidi hale masatiza misha dakkufen olqidi ha zaarudi pooto dendishin dootes ubba asati xeello suna ha heessata gee qasi xeeludapaiye dendishin ubbati.

amusoti hayssizeelishin tihipe lo7iza awujidiyochis hayssi ce gipe loizayssi daamu gofa giddon gaamo giddon hbiettiizayssa gidishin hayssi arba mince giddon de7izayssa addabaaba yeggifetti yaystakko

tan hanam7u uchi maaddeki beettoosana aaddekika kase gaamo zeonosi oosor uchiza adde taduyusan hardeta qaseka ubbaassapfi hayssan oohtisidi ukkidi chiizetti asaye miisha esgoossona

saysan xeellishin keehippe lo7iya adde naa eqqidi beettes haaddey qasseka issi maweti hesqufe bolla eqqidi unna qasseka issi kusfhe ziqoothidi haasayes qasseka haallthe izaappe sintha

Hayssi qassekka betizayssa bolla diyayssi jastise giza xuufe beetees. hayssi qasseka aybe giikko pirdde keethan hayssa mala miishe odetikko asati gulbatidi xeeganaw dandayees.

adimaasati hayssa oyde bolla uttana mala hayssi heetilis hawidey melettizeessi qaseka gashe naytas gidana dandayees gita asafaska gidano dandayees hessa gucho hindenekka ittana dandaye

dumma dummasati hayssan iqqidi biittosan izi tiqa qasse firde keeththa geetettizayssan iqqidayssa masatoosana qasseka nam7u addinni issi poolisi macaya hiqqadu

Issi addey kushe denthidi issi miishe bessees ha addey qassikka issi miishi mayke geetettizayssa kushen oykkidi qassekka ayfe bollaka manaxxire lo7izayssa wothidi issi misha.

amalasofi hissiayridiyootikko ansi hordo keethcha weetakkida he sabidishin issan as ittidi saa asay ooththida weso ubba siywidi siyida gagiye pa koyda mala izas issi miicha anjana kosse

duma duma asati heessen sheqidi uttiidi beettoosonaa asati qaasseka duggu asatikka issi miishe oossaona zikka qassefe beedikko issi miishe qaaqshenne qaasseka hezgihe beettoosona

Hayan fida doossati shiqid uttidi beettoosana nam7ati qasseka gayon ingeetetti zamaryonaygi utti doossana qasseka harati qasseka guye bagqara uttida gidi beettosana qasse izeti doogidi ay bakkamayonna

tan issi gita ade eqqidi beettes haaddey qasseka issi pedrala feftinnas peguyuto keeththa giddon oochchizayssa gidishin qasseka kushe bolla issi mayke diqaqidi ahaayseyishin dees

keehippe iza makinay beestis makinas kasseka oyddu umawekko oyddu toohoy de7ees qaseka hayssi tani hayssa gattana beyide makinappe dummatizayssa idishin izi aygawothizaakkon ede

Dumasati ubbatikka base pekewudi hissa maladan pisa ookkidi ubbati kiccishi baheera geeshshishi beettosona hayssati qasseta daroti hayssati yuddafe aa7i nayta gidisa

dumma dumma sati hayssa shiqidi hayssa mala lo7odoo oosse oossishin beettes saynsse qase kayileygikko ipaasi hayssa katamaweykko ba heera la7afsano mala pixoycidi udtadhikka xidigeeshshanabis

Dumma dumma asati hessa seelire keehi dendettosuna hayfis gikko qasse hayssa mala siti dendidi baheera giddonde iza iita meesha izgidi densila gidikko ubbaasi dinthana ge

Dumma dummasati hayssan shiucidi issi ooso issife dummatennan madha adde gonnan oossishe beettis ha ooso qasse qaaybe gikko ubbatikka basoppe puxa hidi baheera geeshshosona

essan bunye dimmasati issi miissa phostishe beettesona hasatikka qasseka ayro toosona gikko baheera hasadan deefppe beettosona ubbati shiicidi issippe desshoosona minoosona diye

Dumma asati hayssa xeelli hinke hippe loddizaaso masates giyidi haasayoosona kido peftin hayssafi issi miishe wooththi shinbeetosona hayssafi qasseka iita miishe ta uba shiishshidi isisoppekkidi harasoya.

ilxie lizin keefuppe yo7iza mafina gidishi hayssa mala iitayqa mioshata asaseta kisidi asira baynnaso defidfidkisidi yeessona hayssi makina suntha kaseka amarathora galba culufetes

Zans dumma dummansati eqkidhifeetosona asati qasseka hassi miishi issi ogera shigidi biihen beettis xeellishen qasseka oge ke hipe lo'iza oge gidishin ubba asas emettano ayssi kee hipe.

amaasati hayssa poofoy keefippe lo7o kees aypiskikko ubbasa heerappe hayssa mala shiishidi efidi asi duonnason iggidakko ubba pas keefippe lo7o ana makinen hessa mala goa

Dunna dumma asati hayssan eqqidi beettosana eqqi daappu duye qasse baheera hayssa malaadan lo7estidi uleshisen uxa eqqidi pixisen beettosana hayssati qasseka pithi raappu duye dub7ati shiiqidi.

ha dummasati hayssan eqqidi uttidi beettoosana kasseka nam7u addetii hissi miisha haasayishe beettoosana izikka qasse naashinaa aydeya guddara haasayishe beettosana issi uttidadde bootha mayo may

adumma asati hayssi aywi geesan hayssan taassi beettizayssi fayda woykko aydi geetetti za misheeqabeete kasseka agi aymelekka issi teleziniya baggara beettishin hayssan beette issi kasseka barka uttida silke

Dumma dumma asati hayssi aybe gaano dandayoppina hayssi kasseka issi haddey issi miisha haasayi shiweetis ay ba haasayi giikko aydi owaykko nashonal aydi geesettizessa bayda giirtihessa ubba asati keessanunna.

Dorsati hayssan uttidi beetooson haasati passeka issi aissi tamarenne nam7u tamarenne isiyadde uttidi beettooson hezati matawada geerepida miishe ekanao mala tidi ba sunta au.

dumma dumma asati hayssa beettes hayssati qasseka issi miishe koydi hiida gisha erittes haysse qasseka kawo doorana oykko fayda ekkana hubba asati yide assan ekkidi issi miishe sinsadi

Dumma dumma macanayti beettosonna qasseka daroti macata giidishin ubbatikka hidhe gella qoba wethidi iqqidosona qasseka bagga nayti kushe denthidi kushe betesishe beettosa.

Dumma dummaassati hayssan eqqidi ni uttidi meettoson haasafi qasseka haylis uttidoon gisko ubbatikka issi miisha haasana mala yidi hayssan uttidi doossama issi macaaseka.

ba dumma asati hessa uttidi fittofe xeelishi ayfeske shipelo izahasata gidish haasati qasseka si miisha seelishinne simiishak ubba gozala uthidi seellishe beeto

Dumma dumma gaammo direnasati gaammo dungiza may7dinne qasseka koo7e bolla wothidi hayssa beettosna dubbatikka keegi lo7iza lo7iza asata masato suma manaxire wothidi getikka dosona qase

dumma dumma hayssa ooso ooththiza asati beettosona hayssi qasseka aybe giikko issi adde eqqidi simisha deretas oddishin ubbatikka eqqidi ezigishe bebeetis hayssati qasseka ezigizayssa aybis giikko

hayssan Gita Gita daaro asati issife shiqidi utti dooo aasafi qasseka ubbatikka gaamo dunguzamayo maydos na issi nalqasseka kareha mayo may7des atti daaneti qase ubbati ayfe bolla manaxita wothi

keehippe lo7ida asati shiiqidi hayssan uttidi issi miishe ezgishe beettoosona;ubatikka qassi issi mala mala mayo mayidi uttidosona;issi adey qassika huuphe bolla qooba wottidi eqqides harati qasse.

Asi keehipelo7iza keessa gidishin a keeththay kasseka keehippe hafinoyti dalidis hayssa giddon oothidakko qeehipele dubba asi timete wursida pudduye hayssa mala yor7e ha keessa giddon wothana.

Nu asati hayssi aybipidi oochana dandaya sana hayssi kasseka keefife lo7iza kiissachio afeethay kasseka xeelis buoththa kalamina kortifi keefipe loissa7oone nosidewiikko hayssa.

ma dummaassati hayssan hojera eqqidinne qasseka hemotishe deettosana hays qasseka ahwigiikko hemetishuhu qaseka eqqishe ubbaasi alettidi hayssan qofowothidays kawuthonnays

Maduumaasati hayssa nam'u baaranjati iqqidi beettosuna ham'atikka qase qimmida baaranjati gidishin hizit iqqidi ayba kuthizakkon erettenno shini pe attin kihippe leiza keeththo giddon eqqidu.

Dumma dummaasafi hayssan wutti diyinne qidiq beettosonna ha asafi dhubbati asseka issi asiya oyridassa utti dies goossona aygeegikko adaanicha pazo abiwe haasayiza meisha wutti dies go

Dumma dummasati hayssan demettishinnu diqqidi purtishin geettees hayssatabe gasse daruti fi asata weykko karetha ka tidishin istori gasseka hayssi faaranjalikko chayna dezetizide.

Darasati heessa iqqidi nu ittidi beetka suna issi aaroy qasseka mayti duureti yoossa kushera uyqqidi bahasayise dees haray qaseka duyo baggar iqidi adde ayba hasayisasa iza.

Dumma dumma asati issi mala isportaya ooththosona. Hayssanaka qasse daro asati uttidi xeellida issi ayibbe gikko nayti shikkidi isporte oothoosona. Qassika hayssa hayssa mala bessananwu koshshiyaba.

dumma dumma asi hessan eqqidi biekkees aasafi qasseka fayzi sayssan iqido sonagikko dubbatikka wogolo bolla biidi bida qasseka simirafe guye hayssan eqqidi pooto dendisoe

Aa dumma asati hayssan shi idi oqqidosan oykko uttidofon daroti hayssabiddon faranjata gidishu faranjatanne qasseka tophiyadere asatikka sipe shi idi hayssan uttidi issi miishe haasayihe beettos.

odennoaosati hayssan siidi itti deefono madragooniya addigooniya patiqa hididi hayssan itti deefana hayssa xeelli sun aygamas izakko si asati fi goshe qanakkoidanya foyfas kasseseka ha7ay ba

Dumma indasati hayssi yayuwe biidi goossino hayssi qasseka ubbaas shiiqidi hayssa malawuyso ooththida koeso qasse asporpe geetettida miisha kissida ko lo7o giza askabe hayssa nos didossana

dumma dumma asati hemetishe biirta hidoppe attin sintha baggara issi aawanne issi naiya issi miisha haasayise beettosuna aaway issi miisha ode na7iya qasseka coobada esgashe beetta

Hayssan issi macasanni issi qasseka geela ogu duraya piettosana iza tikka qasse iijimettishe beettees kushe bolla qililo oyqidosana issinne asseka izo xeellashe miicice deettawus arati qasse ubbatikka.

nam7u asati hayssan iqqidi zoetto issi aawanne issi na7iya iqqido suna haawanne la7a masatoosuna haaway qasse kushe bolla moomale geedettizayssa oyqqidi iqqides naaya qase oaga

dumma dumma poolisati ayssan fitidis dekkesana happolise ki qassekka ubbatikka issi mala mala may7omaydi oykko baantay hin koro yunayted sona passeka hi dugulla kabanta qoba hoossidi uttida

Dumma dummasati hayssi qasseka xeellishenke pele izaagidi fotofono hayssi qasseka ayde giikko issi poolisey hara tirafike geetettizasas gaabe mayzisin beettees hayssi qasseka issi addey

Daro asati haysan ekkidi beetoson hissi poolisa adde gafekka coogidi eqqidi izi aywa haasayi akkon erettina chinipe aktin hissi miisha haasayishe beettes qasse pooliseppe guyefakara keehi daraasati eqqidos

moru maasati hayssan iqqidi feetosun haasati qasseka tiraficheta gibishin dubbatikqa issi mala mayawon ubpawode eratoosana qasseka issi mea qamira masatiza miisa kushen hiqqidi

Dumma dumasafi hayssan ekidis beettosin iza tikka qasse aydey giikko tiraficatanne qasseka polisyata gidishin qasseka qooba hu7e bolla issi mala issidosuna issi mala mayokka maydos.

noasati aysi ayweybe hayssi mashal isport kilobe gaedefe gidishin daro kilobeeti duoson isporte sipeekko kowaasis hessa giddoppe hayssi mashal getettizensi issina

Halissan dumma dumma asati si pooliseppe guye bagqara beetto sunna aaddey gasseka poolise jidishin assisimesha iza uychira asati beetto sune haasatikka gasseka dulbati guye bagqarane.

Dumma dummasati hessan hugulo giddaora ugulora hemettishi haaththa giddora bishin beettis ubbatikka gasse haaththa giddo harbi deyidakkun iza xeello sona asseka poolise tikkada.

Hayssan nam7u poolisi adeti leettosuna issi mu issi muus qasseka issi miisha ache bollan wothi n beettees qasseka atti daageti guye baggalate izaageti izeti oochchiza miisha coygudi xeellozina haray

Dumma asati hayssa eqqidi beettosana hayssati qasseka izeppe ayba miisha haykkidi eqqidofona gurdu hadditi eqidofona issi moon qasseka qoogya rithides gidishin atti daagete.

Asatani hayssan sinthe baggara ke hippe lo7iza asati ittidi biittusona haasafi gasseka hay gawashiza satagikko qodhe bolla gaammu dunguza heggidi ke hippe manaxire lo7iza manaxire othida uttidossonna.

Dumma asati hayssi aybe goossona hayssi qasseka iray wukkida gisha hayssa gaadan qaseka muuze gida haaththe gilidayssa gidishin hayssi lo7o giden manzes hayssi wodana gishawu..

isi essi dere maygiste woykpeyssi dege kayo gidishin akawoy qasseka tigira kililende isa asa gido sona hayssi asseka daro mayketi ilatappe sintsha baggaragete guye baggarato

Amma dummasati badiyasoppe shiiqidi issiyooso ooththife beettoshuna hawuso qasseqa ayge giikko nubbatikka mitha tokkishinne qasseka baheera hayssa mala lo'estishin bettizayssa gidi.

dumma dumma asati sipe shiqidi quma maarara eqqidi mishin beettes qasseka issi haya eqqidi izeti ekkiza quma xeellishinne makishin beettes hessa gisho ubba asi hayssa mala quma maana

Hayssa dumma dummas pi shiiqidi beetto sona haasafi qasseka issi miishe tamare nayta olchishe doofona atamare nayta qasseka dizi t gizas siydi zaarueife beetto sona dubbatikka shiiqi.

Dimasatif hayssa xeelidi arge gaano dandayes hayssi arge giikko asati issife shiqidi issi miisha asayna kohikqo hayssa mala daas gefettizassan deliti uttidi aasayidi baasibare qunqidon nasa ekkidie.

Hansan dumma dummasati shiiqidi issife utti duufuna ubbatikka hara haradere kawota gidishin issife shiiqidi isse miisha haasayishe beettosona ubbati qasseka shiqidappe guye hayssa mala hasayu layssan issi..

dummaasati hessan ictidi pootosunna assa giddon issi meitta demmidadey oone giikko giraana mega beatettisa adde gidishin harati kasseka ibbatikka ayfiya bolla issi miisha muthidi uttidosona

Hanna keehiche lo'iza adani cabe bigetettiza macasu gidishin hanna qasseka adani cabe bigetettizayssa addisaba katamas kentifa gidada ootxada dawus hayssi qasse aybegikko ubbas.

imusafi hayssan ithtidi ilektosona haasafi qasseka hibbate siqidi ekkidosana issi waraqeta masafiza misha kuzhera oyqqidi mam7u asati ekkidosana issi macan issi adda

Dunma dumma asati hayssan ittidi xaafana bandagokkona igiskikku hayssan uttida asin biittiza kisha haaddey kasseka si mishe saafishe beettes ayfe bollakka wanaxire getettizayssa wuthid

Umaasati haissan pikkili kaseka hayssa itana koshshis hissi kasseka haywey gikko iti posti geetettizayssi woykko kase payda matawaqa geetettizayssi ubba asas deyano dandayees woykko koshshiis

Hatisani hedzdzu asati eqqidi beetoosan eqqidi gasseka kushe baqishe beetosin hezatikka issi miishis ufaydidi baqqosan aywe giikko hayfchi geetettizayssi teele asati maqidagis

Hayisati hayssan dhopqe gili xeelife beette hayssi qase kay weeggikko hayssi hizibecha aabodigelettidayssan urothishe beettosa ubattikka shinqidi hayssa mala owuse othishe ezgo

Dumma dummarsati hayssan iretoosona nam'o cuugan tukkidi bessee hissi nofi kasseka dubbufi masina giddon galidi bidessa gidishin issi baggara qase deezaatti asfallera gaarera bis

duma duma asati hayssan shiqidi uttidoosna izetafe qaseka daaroti macanayta gidishin macanayti kasseka ba sinthe bolla komtere oyqopisi geetettidayssa urkidi uttidoosne ubbatikka shi

Nu asati beettoosana nam7atita qasse issi miisha orsishi beettoosana nam7ati paranjataggidishin qasseka nam7ati issi naamala manaxire ayfe bolla wessidaassatakku heessati qasseka issi mei

hayssan ayssi ayfe gididakkon egetiza shineqa hayssi beechchizayssi aggisaawa giddon gidishin intoto parkiya geetettes hessa gisha kubba asi bidibidi hayssa xeellanainne uyaa

Dumna dumma asati hayssan geettine issi yonan miicin hiyo7i dana7i a7ikka hayssan kaydi soohutelo iza mayona hodi ophidi beettoosana naappe qasse guye baggara gaamo masatti medhetida

Issi aadde nay hayssan eqqidi poto dendishin bessees aadde nay qasseka haaththay izapfe guye baggara beettees hayssa malafooto ubbas hayssan biidi dendishin beyadis qasseka adde nay miiqies

darsanu issi adde naa keehippe lo7izaadder ekkidi woto dindishin beetteess qasseka haadde naappe guyye baggara do7iza haaththe hudeppe duge zaadidi gogishin beetteseessa gishawa

Ha dummasafi hayssa minche bidi hayssa malla kasse ka'ossona hayssa giddon biidi kasseka haaththa giddonka ka'idi zaari diyoosuna hayssa mala qasseka ubbaasikka biidi biidi ka'ees bira cigidi

Dumma dummasati hayssa eqkidi purotoora dendoosana hayssi qasseka awo giidi interneta nawachikko ayssika mugofa giddon beettizayssagi dishin arbamicee katama giddon addebabay geerettizaso

masafi hayssan wiidi bagoda wossosona hayssi qaseka xeellishin petikirsaami so masafizayssa gidishin ubba asay hayssan shiphidi bagodara haasayana koyikko hayssan yiidi haasayesisa

Hessan ke hippe lo7iza hissi adde nay eqqidi kooso dindishe beettes hanaay u fayes kaseka tafiya wandera bee qoodhe bolla woothidi mince geetettiza son eqqidi beettes.

Keehippe lo7iza keeththay neyssan duettii issi xeellishin garsa wekkara inqara keesettida keeththe gidishin kasseka attida baggay hara mishara histira fethe masafes xeellihin geehippe lo'e.

dumma asati hayssa biidi xeelidakko aywadan lo7e ayssi xeellishin keehippe do7iza dere gidishin izi awo dere gidi donka tani erikke shen partin xeellishin keehippe lo7ees

Dumma dummaasati hayssan biidi dumma dumma meshata xeeqeqosuna hayssi kasseka awo diza mesa giikko arbamence katama biddan mindire geetettizason bettizayssa gidishon ubbas hayssan biidi urduo dendoosa.

Dumma dumma agdidi hooko macadi hayssan beettooson dam7u macamayti maasi polla keedi uttidi beettoosona nammatafi qassef issinnea hudu bella qoru appada sinne ana uttidooson.

Dumma dumma asati hayssan biidi ha'ikka futoa dimmulfuna hayssati seedeshin keehipe lo'iza asata gidishin hayssika aaththe kasseka gudera sule goggishin keehife lo'iza shaa.

dhumma dummassi hayssan giidi hayssa dan eqqidi gooto dendana dandayees hastika qasse issi dinguza kooteyo bolla eqkidi eqqidi kushe dhoqu wosthidi kehipe lo 7iza gooto dendana ha adde dandayte

Hayssan dumma dumma asati eqqidi beettoosona hayssati qasseka issi kowaase kushe bolla oyqqidi beettosona histafe qasseka gash nayti coogidi issi gita ddey kowaaseka ishin xeellees harati qasse miido.

dumma asati hayssa shiikidi beettosonna hayssi cincha giddon beettizaso gidishin keehippe fe7izasonne haaththe kogizasokko hessa gisha haashthe wozdi shinqaseka asa naynti ifayees

Dumma dummasati hayssam hayssi keeshshite loiza soo gidi odestoosona hayssi kasete fa hyssi kushenne aseka mitha daro mithati hayssan beettosuna hayssi zeellishin arbamin giddun masatizae.

ammodu maassati hayssan shuhcha giddon gelidi haybas utti yakon eretine shinikka i darasti hayssan shucha giddon aaththe aaldhizaasan gelidi uttidosuna izati kawa bey dakkon erae

Assan dumma dumma asati eqqi geettosan asati qasseka izati awu dere dunguza mayida kon erette nakenippe attin ubbatikka sishil issippe maydi eqqe doyten hayssati qasse ubbati.

heedzdzu maca nayti hayssan eqidi bettosona aheedzdzu naytekka issi miife oochishe odetto sona qasseka ayda wasthosana ziikko dubbatikka eqcidi futo dendishee oykko qasse haaceellish odetto sona

Dumma dumma macanayti bahubeynne hara haramesha ubba naagidi keehippe lo7o waymaydi uttidessona hessafi qasseka xeellisin huqu bidetettiza meisha iggizayssanne iddireegetides.

essan ceeri nay issi ceeri nay beettis ha qeeri nay qasseka aybaath biikko ba kushe ashara immano mala hides qasseka hara asati coogidi eqqidi ha qeeri naa xeellotun ubbatikka baas imman

Dumma dumma asati hayssan shiiqidi beettoosana ubbatikka aseka maarara gidonnan coogidi eqqidoosan izati aybis hayssadan eqqida kon erefteme shinit attin ubbati qaseka yidayssi kawo doorana mala

hayssati qasseka daro asati issipe uttidi kaa7ishinne miicishe beettis hayssi qasseka a7y beggikko ubba asath qidissipfe kaa7eosona uyoosona moosona qasseka kawo doorana mala asatas issi is kardemmos

darosati yissipe shincidi heystan eqki goosama haasati qasseka eqqiday aybis gikko qasseka dudda hessa mela eqoy eqqideyssi hawu doorana mala yiidi ubbati maaraa eqqidi naagoossana

dumma dumma macanayti hayssan uttidi beettoosana ubbatikka ba hu'eya bolla may7o bioksidi qaseka shiiqidi uchidosana izati ayba shiiqidakkon erettenna sineppe attin ceellishin kawo doorana masaka

haysan tan timite tamaridanayti beettosona hayssi qasseka issi astamare izeeta tamarsishe beettes nam7ati geelawota gidishin qasseka issi agginay izeta siratare bolla xaafidi bessishe beettes

Dumma dummasati hayssa tashi gargiza simesh woyqqidi piqqedosama qasseka issi addi kanchi qishim attida gitara ubbati uttidi simesha haasayishe beettoina dubbay qase.

nam7u asati uttidi beetosona hsafe qasseka issi miishe haasayishe duossona issi addenanne issi maca aaya duussona issi miishe haasayida issi qasseka aybarazerti giikko izeti kushe bolla oykkida miish

hayssa dumma dumma macanayti beettosuna hamacanayti qasseka dubbatikkaa maarara iqqidi beettosuna hayssafi qasseka haygas maarara iqqidosuna giikko ba kawoyo duuranawu mala xilamen geereti gardera izi

Ma dumma tamare nayti wolku qasse kowaase ka7iza nayti hayssan beettosino hayssati qasseka malca nayti kowaase dosizayssanne ka7izayssa gidisho ize ta karseka kaana mala weththiza nam7u addenaatis izi kara eqkida..

Dumma dumma satiri hayssa dahan keehippe lo7iza mayta kowaseka hindosoosonna haysefikka kasseka kowaseka iza mayta gidishin mubbafikka si mala lo7iza may7o maydi baggas uttidoossona

dumma tamareti goykko qoaaseqa iza nanki hayssan beettosonna ubbatikka issiso woxxishe beettosonna ubbafi xeellishin maxatizay qoase ha7i kaa7u dommana masatosonna haaratika

Pansatin haysse mala oldo ootunfan heyssi qasseka hiyeziggo gowaseykka iza mentanguddishen ihipe le7iza meeda gifetti fessa rikqo demba gifeti deysaa assamana kaasse kaadiso leeqdofana.

Dumma dumma asati hayssi aybic punthu hayssi kowafeka iza naydawukko hisporte ta gidishin hayssi si dhuga gidishin haccura sunthaykka qasse keelisi otogole kilebe geetettis hessa gisha

uma duomaasati hayssan kowaase dheeqqishenne qasseka kaarife beettosona hanayki qasseka ubbati kowaase laykkishe beettosona ubba nayti hayssa daan kowaas kaa7idappe guye ubbatikka kaxio suna

ana dumma tamare metizekko qass kowaseka izanayti hessan shuqhudi uttidosuna anayti k asseka ubbati issi mala mayo nawidi uttidosona izi tapti kasseka izeta malamayo nayidan ka du7e

dumma dumma asati hayssan beettoosna haasati qasseka aybegikko qasseka ubbatikka shiiqidi deettoosna aywas diikko kowaase ka7ishe baggati qasseka kaa7iza mayta seello sana eqqidi

dumma dumma nayki kowafeka ishe beettosono hayssatape qase issinu keetidi payettidi woxxishi beettes sinsara deizayssi ayssi qasseka aybisi payetidegikko be goole gelsida gisho payetti

Assan dumma dumma sati chiqidi fissife pordey poochifin beettees hayssidasse kaaywey giikkon ubba asati issi mala maymaydi hayssa wuxxi shelme qaach beettes issi mala bica maylamaydi.

dumma tamare nayti hayssan kuwaase qa ishe beettosunna hanayti gasseka ubbati kowaase dosizayssanne kowaase ka zamareta gidishin ubba asayka izeta ka7ite giidi wode seessa gishawu ubba nayti kowa7os

Haysan duuma duuna kuwasiya ka'iza nayti beettessina ubbatikka kowase dhiqqana issippe woxishe beettosona issi nome yaa baggara ha woxishen qase attidageti ha bagqappe yaa baga woxetes

Haysan dumma dumma du7ela uwi dura nayti issan kowaasi ka dhishe beettosuna issinne qasseka guppada hubeyara qowaase histesta gacada heqqada beettos qasseka hissimeya asseka kowasi amo zaarano

dala dumansati hayssa mala sillumati ohizayti daru dophiya deres hayssa mala asanayti kannisa doqi linta mala wuxidi midalanne wanca gelisi yaagiti daruda hessa mala qasseka ugupas

Dimnadu maaosati hayssan oqayshe miicishe beettosuna ayfis gikke koaase hara saraka idappe guye hayssa xoonidi wanca mida girsho dubbati ufa usuna wanca ekkidi ooto dendishe beetosa.

ammadu masati hensan suidi geefikku ufayusun doottes haasati gasseka hay baasata jiikko dubbatikka kowaaseka izananta gidisin kowaaseka irappu guye qasse halsa waanidha miida gisso dubbaki ufawus

issi xellishin kushe baatirya geetettis amarathora kushe guulise kushe gidishin qasseka hanayti issisoy bishin geemura gidikko hayssa dhomara bishin hayssara go7ettananadies

Suma asati hayssan biidi asara haasayana mala hayssan te lin biidi sime gitetti dammisha kessoson hasin kaalde kasseka haybarothigikko issi asara issi asay haasayana mala ko7a imees

dumma dummasati hayssa ma laakime ruutho wuthosuna aybis gisko qasse dubbatikka hayssa malama kimeta boncho sona apaa kimetas boncho immano koshes kasseka haaddegga histi ach migi dida gish

Dunna dummaasati hayssan hiqidi iktibesano hayssi qasseka seegeesh muche hipuf iza meisha gidishin qumawa kaaththana asamayti hayssa qorotoosin disti geerettis hayssi qasseka istooze

imma dumma asafi hayssa go7ettosna hayssi qasseka aybey giggo hayssi shepu womukenne hara samafe de7iza huphe ubba denthana woykko dentha diy wathana mola nam7uman

hayssi qasseka ceellishin xuufe hayssa bolla deidayssi sandis keeygees hayssi wonadanta odidadan qasseka hayssi pootonne yethata mazamuureta hayssa giddon asa nayti doyqqana kuyes

Hayssi qasseka huphe keeththa gibitis issi huphe keeththay qasseka macanayti hiidi ubbati shiiqidi issi mala huphe keeththa gelidi hayssan uttidi doosetosonna hayssi qasseka imis maadidikko huphe melana ma.

Damsati dumma dumma asati uothi damish iddishin haywangidakkon asseka shito masatibayssi salanki tiyeetti gamasatibayssitees esa gisha ubba hasiyayssa ekidi tiyeettana mala kosshees.

Haysi qasseka ayde giikko komputera woykko pisi gettidayssa gitishin hayssi telefinedan ubba miishe sameti hayssan xeellano dangayes essa pe adhiidi qasseka hara oosoka oothanawu go7ees

Dumma dumma sati hayssi aydigdi oycho sona hassi kasseka haydekikko yeshatanne pootota nne hara haara dumma dumma miishata hessa giddon pasameyt gelsidi oykkana dandayasona yessa.

hsi aheba luoketizayssa gidikko gammothora erikey shinifi attin hayssi amarathora koppio mashin geetettiwessajjudishin hayssi daro daro miissas go'a immizayssa heras hayssika qasse inhiza gaza ahza.

haysan keehife lo7o kushe bolla wusettiza saati geefettizay sibeettes hayssi zaati asay dawalana uqo dandayes qasseka asay hayssara haasara haasayana ukqa dandayidayssa gidishin keehife lo7dhi

Anasati hayssan eqqi beettosana baasati qaeeqqidayssi hayssa nu doren gidonnan akkin hara deremikko hayssati qasse naagidayssi aybidikko baasai woykko hara miish bidenna ba wure gifeti gaysse

Hi qasseka afa bollan idiza miisha gidishin hayssi qasseka elestidi issi hasa merkodabasata issi debetor hara debi efana mala maaldis hayssi chi hipe loizayssa gidi shin.

hayssan dumma dumma asati orso siidi ooththosonna hayssi qasseka issi maqase eqqada pakkina bolla issi miishe ceella hirdawus yelidappe guye qasse miicana weykko xaafano dandawus hessa gish hawu

ama dumma asati oge giddoysa hamettifi beettoosonna ha asafi qasseka coo gidi amettisayssa kanche giddenna makinaara hamettizayskades toohora amettizaysadees qasseka tirafike tikka eqqidi domsona

Hayssan biidi hayssara makinan gelidi ba diizosoppe hara soo boosona hayssas qasse sunthay mannariya geetettizassa gidishin ubba biidi makinara issi sooppe hara soo boosona.

Han do'lokihifi do'iza hissi makiniya beettas ana makiniya xeelishin keefife lo'iza makina dishon ohddu tohora dees qasseka ayfesekka keefife lo'iza makina giida gisho ubba asay da.

dumma dumma asati hayssan biidi kasseka makina giddon uttidi hara soubana koykko hayssa baggara boossana hayssan xeelli sin kee hippe daruo makinati beettosana ha makinati qasseka ubbati medheti dayasa.

hadumma keefitilo iza makinati haysan bey kampana ha mashinati xeellishin qommora issi mala gidishin keehitilo iza ordu tohotikka makinatas dees hessafe guye qasse hanuki nay himaawa

Issi xeerishin kiifippe lo7iza makina gidishin hayssi kasseka boothara qalamera tiyetidi keehepfe oyddu goomara de7izayssako hayssa giddon gelidi ubba asi laagqanaw koyesafe atti ubba as asi laagganaw makinay.

sadumuunasati hayssan beettefana nam7u issi addenni issi macanayan biittos issi miishe izaeti nam7ati gididi coogidi suudiso gishin beettis qasseka hessafe duuyeae

Hayssi xeelishin keeseppe hu7iza dula masakes gidoppe attin hayssi ayba gididakkon eellisin kanche erettanah dandayanna hayssa biidi qaseka ubba asa ceellishin dumma dumma mala immana dandawus.

duma duma asati hayssa fiqqidi beettoson ta asafi qasseka dubbatikka maski geetettizayssa ba sii7e bollanne duuna bolla purthidi beettos hayssafi qasseka phissi marqi asaya kanche kifoa.

amaasati hayssa mala keessi keexxidakko ubba asata lo7anodees ayges giikko hayssi keexxishe bira koyza miso gidida gisho oonaska hayssa mala keessi dhoogidi betina ubba asi

duna dummasati hayssa giddon gelidi opozan hayssi qasekazi hikko hayssa kawudasatas ke katama giddon dereizasakas keexxira keessha gidishin hayssa gidda gelidi ubbati wooththidakkon mangistey cooyo

hayssi keefife dalganne keefife giita pooqe gidishin pooqe qaasseka ooni wuthi deggikko hayssa kawoy keepphidayssa gidishin dubba asay hayssa giddon gelidi de7idakkon ubbatikkaasafi

Hansan nam'o asati eqqidi beettoosonna nam'o asatikka qasse kushe bolla waraqeta oyqidi beettooson nam7a tikka qasse hissi miizati haasayiza meishe dehees heessi qasseka aybe gikko ubba.

hayssi xeelishin haakime keeththa masates aybis giikko hayssa mala eqati haakime keeththan daro wode beettosona ubba asi hayssi xeelizakkon gaanao dandayiza miishe yaaki haythi haakime keethe eqaf

Dumma dumma tamari nayti hayssa shiiqiti dusona tamari nayti qasseka hay ba woththesona giikko tama astamari odizayssa uttidi siyosona heessafe guye qasseka xaafete geedi odikko xaafesonna.

amalu masachi heexin giidi haalonta xillona koshes kanayti ceehife le7ina tamari muota gidisha dibbati wunperne fefeti zenssa malamaaydi izi ayrakko ase haafeweessa izgisha dusa

Dumma dumma haysa naoti kiyepppe togisibeyssa delizayssa neni eraassa udisababa gida duufe hayssan wethhidis qasseka yunimersiti gidays kadees qasika masaafarekka hayssan beette

dumma dumma timirte wuursidappe guye timirte gawone geetettizassa mayidi eqqida adde nayti hayssan beettosona ubbati keehippe lo'idinne issi mala mayo maydi hayssan eqqidi beettoosona

Dumma dumma asati hayssadan baanoyta muursey tamarsana ifoosonna efidappe guye qasse ubbaazatika timidte tamaridappe guye hayssada mayti si simishia oykkana mala beessosonna hayssi.

Humasati hayssa maykiya oyqqidi haasayessona addeyka izi fapisino pidishin hayssika mayki oykkidi ekkidi haasayes izi qasseka qoodhe bolla awo derey dunguza gidinka wuothedes

hayssan heedzdzu adde nayti eiqqidi beetto sonna issi noy tamare gidishin tam7ay qasseka hana tamarshida astamaareta masatu sonna naassi issi shillimate immishe beettosona

haysan daro tamare nayti uttidi pitosana atamare nayti qasseka ubbati issi malamayo ma7di wiiqqidi wuttidusana qasseka uttidappe guye gubbatikka dakare kushe bolla oyqqi dimmi iskibita kushe bolla woth

dumma dumma oogeti osietidi inne lo7idi beetosona haysse malaka qasse oosetibina ogetikka doossona hissa gisha hayssi xeellisen keehipe lo77iza konduminemi masatiza keeththe gidishin

hayssan dumma dumma dariyo maxaafacthi beepposuna maxaafati qasseka daro asatas go7a immano dandayees hayssi keetipello iza maxaafata gidishin ubba naytays immidakko ubba nayti nababana da

Aasati hayssame iqqidi beyttopuna issi addey barka piqqidi beyttees ha addey qasseka hambasadere geetettiza mayo may'ilessa gidishin addeyppe qasse guye baggara heehippe cililida misae.

dumma dumma maxafeti hayssa eqqida adeppe guyye bagara beettoosona;ade qasseka ba qodhe bolla dunguzanne ayfe manaxire wothidi maykke geetethizayssa oyqqidi issi miishsha haasa7ishe bet.

duma dumu hasati hayssan ixidi beettoosona haasati kasseka ubbati quma eqqidi maana qoyda gisha ubbatikka baas baas gizira quma shiishidi ekkoosona ekkidafu giiqas biidi uttidi maana

Hayssi hadisaba giddon beettiza ke hife lo7iza timirta keeththa gidishin admirta keeththa qasseka hadaysaaba de izayssa korxu qurabessa indaresti geefetties hayssi ceellishin ayfis ke hife lo7iza keetha

Hayssan dumma dumma makinati beettoosa ahin uphi attin nam7atikka issi mala qoommu makinata ayssi makinati aybegikko nam7atikka issi mala ooso oossizaysse gidishin ogi orothosune izetti.

hayssan qassi addey eqqidi issi mishe haasayes qasseka izaape guye baggara daro cima aayeti hamotishin beettees qasseka issi guutha na7aykka beettees hayssan de7iza adey.

Hasi xeelli shinke hiffe lo7iza ogekedishin ogey qasseka uusetu bolla denjayssakko hayssa mala oge dophiya giddon lo7idi usettidakkokke hife lo7e heyssa gishoy ubba asi hayssa oge doosessa.

Haysan dumma dumma asati beettukkona shinifi attin hayssa keexxizasati hayssan daanay dandayosona aybis dikko machinati beettoosana qasseka wissi fooqey daro fooqey beetteessa hessa gish ha.

qasseka aybe gikko hessi arba minke katama yohanna keesas agiltilote giza xoofi doyqqidayssa geedeshi arbamincee giddon qasseka daro haaththay ta izayssa hayssa baggara wodanoykkoe

Ana dummamassati hayssan biidi kushe e meechestosana hayssi kasseka kee hidelo"iza haajidishin dubba asay maarara maarara gelidis hayssa giddun kushe meeche etise beettes addekka kase dunguza hakko deabaa

na asati hessan biidi haaththe duqu sona haasatas qasseka haaththe duqana mala hessa nalaso asati medi dutana hessa gisha ulfaasekka maarata eqqidi haysafe haaththe duqidi iwoosana

hansan dumma dumma asati fiiqidi issikke issi akawuri ooththi darutu seellishinne gobannayi beettosana ubbatikka issi mala dunguza qoodhi bolla wooththidusana haccati qasseta